Igiti kiri mugipangu ubona ko amashami amwamwe yaguye, kubera kumwa hasi hakaba hariyo ivyatsi vy'imeza bisa neza kw'ibararya icatsi.

Umurima kikujwe n'ibiti vyinshi bitandukanye hakaba hatewemwo imyumbati imyumbati kaba ariyo ivamwo isombe zikaba zikunzwa kuribwa cane mu burundi.

Imvubu zibiri zavuye mu ruzi ubona yuko ziriko zirarisha ubwatsi butari buto bwinshi cane, imvubu ni igikoko kiba mu mazi kandi kirya ivyatsi.

N'abagabo babiri n'umwana w'umukobwa umwe bafashe impene zitatu hagati y'ibiti vyishi biboneka yuko bagiye kuzibaga ngo baziteke bazifungure.

Imeza iriko ibintu vyinshi bitandukanye mubona yuko baje kugurisha kw’isoko , hakaba harimwo ama bido menshi arimwo amavuta n’ibindi bifungurwa.

Umugore yicaye hasi yambaye impuzu zirimwo amabara atandukanye y'umhondo n'umutuku ubona yuko ari kwisoko kugurisha imboga ziwe avuye gukura mu murima .

Ishamba ubona ko harimwo ibiti vyinshi inyuma yaho akaba hariyo izuba ririko riragrasamwo hagati ivyatsi bikaba vyarameze cane rwose, kubera hagwamwo imvura.

Ikibanza kigaragara gikikujwe n'amazu menshi ubona hagati ko harimwo ivyatsi vyimeza ,bikaba bikunze kuboneka mumuji ,ahantu hariko hatangura kwubakwa cane .

Umurima munini urimwo ibiti vyinshi bitandukanye vy'ibitoki hakaba harimwo n'ibiti vy'ibigori ubona ko bimaze gusarurwa ni ibintu bikundwa gukora kuvanga ibiti bitandukanye.

Umurima munini uteyemwo ibigori bitari bike n'imyumbati imaze gutangura gukura amababi yayo akaba avamwo isombe, iruhande y'umurima hariyo amazu yubatswe.

Inka bakunze kwita inyambo akaba ari nyinshi ziri mw'ibarabara ziriko ziragenda nkaho baziragiye kurondera ivyatsi vyo kurisha zikaba zifise amabara atandukanye.

Abana b'abakobwa bane bahagaze n'umwe ajyamye hasi ba sanka bariko bararuhuka, kuko bavuye gusoroma ibiti vyo gucanisha inkwi.

Ikibanza kitubatse kiri hagati y'amazu menshi, hakaba harimwo ivyatsi bisa neza ubona y'uko hakunda kugwa imvura nyinshi. Inyuma y'aho naho hakaba hariyo ibiti.

Inka z'irikumwe n'umwungere wazo akaba ariko arakama imwe iyindi iriko ironkwa n'inyana yayo amata aribuvemwo barayateka bakayanywa, bakayaha n'abana bari bato kugira bakure neza.

Ikibanza kiri inyuma y'inzu kirimwo ivyatsi vyinshi bitandukanye harimwo ivy'imihondo n'ibindi bisa nicatsi kibisi, n'ibiti vy'igitoki n'ibindi bisanzwe.

Ni ikiraro gikikujwe nimisozi isa neza , indani hakaba harimwo inka zimwe z'irabura izindi zera n'amabara atandukanye , hagati yaho hakaba hariho igicaniro.

Iyi n'inyoni bita inuma. Inuma yera iyi urashobora kuba kuyitunga ikaba iri hasi iri ahantu hasa nabi mu myanda iyi iragoye gufata.

Ikiyaga kinini gikikijwe n'imisozi myinshi hakaba harimwo ibiti vyinshi kumisozi, akaba arimisozi irimwo ibiti vyinshi.

Umugore uri mumurima hagati yambaye impuzu zirimwo amabara y'umutuku y'irabura n'umweru ariko aratera imbuto kugira zimere mu murima wiwe.

Umugabo yambaye impuzu zirimwo amabara y'ubururu akabari hagati y'umurima, ariko arapuriza imiti yica udukoko twonona ibiterwa vyo mumurima.

Umugabo ahagaze hejuru y'ifumbire nyinshi cane ivanze n'ivyatsi, akaba agiye kuyikoresha m'ukurima. Inyuma yiwe hakaba hariyo ivyatsi bishashaye bisa neza Cane hamwe n'ibiti.

Umugabo ari mu murima munini yambaye agapfukamunwa, ahetse imashini ku mugongo akaba ariko arapuriza umuti wica udukoko dutera ibitungwa.

Imeza iriko igitambara cera, imifuko n'ibiterwa bitatu vyuzuyemwo imbuto z'ibigori bibonekako bateguye kugira baje kubitera mumurima bikaba bikurira ahantu hashushe .

Ifi zibiri zinini zibisi zisa nkizibitswe ahantu hakanye kugira ntizipfe zikunda kuva mu kiyaga citwa tanganyika kiba mu burundi no muri tanzania.

Amafi ane bakaranze cane mumavuta menshi, akaba yahinduye ibara agasa n'inzahabu ubona ko bateretse kw'isahani yera.

Ifi zito zitobakunze kuyita indagara zikaba ziva mu karere k'ibiyaga bigari mu kiyaga biitatanganyika kiba hafi y'uburundi na tanzaniya bakunda kuzirya mu bugari canke mu mbuga zitandukanye.

Umurima munini w' ibigori munini bamaze gusaruramwo ibigori vyose ntanakimwe gisigaye hagati hakaba harimwo igiti uwo murima ukaba ukikujwe n' ibindi biti vyinshi.

Umurima w'ibiraya munini cane ubona ko umaze kwera neza, ibiraya n'imfugurwa ikunzwe kuribwa cane kw'isi yose, ikaba ikunda gukurira ahantu hari imbeho, muri Afirika niyo mfungurwa iri mu zambere.

Ibarabara ry'ivu iruhande yaho hakaba hariyo ivyatsi vyinshi cane birundiye hamwe hagati y'ivyo vyatsi hariyo ibiti vy'ibituki ibituki ni fungurwa ikunzwe kuribwa cane mu burundi.

Umurima munini bakuyemwo ibiterwa ubona ko hahora harimwo ibiterwa inyuma yaho hakaba hariyo ibiti vyishi bitobito bitonze ku murongo bifise ibara ry'icatsi.

Umurima mutoyi W'irengarenga , irengarenga n'igifungurwa gikunze kuribwa cane mu barundi , mu banyarwanda eka ahantu henshi kijanye n'ibiharage.

Ivyatsi vyimeza biri iruhande y'ibarabara bikaba ari ivyatsi bibi vyonona imirima canke vyonona isi iyo vyahamereye.

Umurima munini w' amashaza, ariko arashurika ubona ko asa neza amashaza ni ibiribwa bikunzwa cane mu burundi, kubera uburyohe bwayo n'akamaro bifitiye amagara y'abantu.

Umurima urimwo ivyatsi vyinshi inyuma hakaba hariyo ibiti vyinshi gatoyi hejuru hakaba haka izuba n'ibicu bishobora kwerekana ko hashobora kugwa imvura .

Abagore batatu bambaye impuzu zirimwo amabara yera, ayirabura n'ayubururu bariko bararima umurima wabo inyuma yabo hakaba hariyo ivyatsi vyishi.

Isuka iri hasi mu murima w'ibijumbu biboneka yuko ariho bakimara kubisarura batarabitunganya neza ibijumbu nifungurwa ikunzwe kuribwa cane mu burundi.

Imyumbati myinshi cane iteretse ahantu hamwe, ubona yuko bavuye ku yisoroma mu murima. Imyumbati ni ikiribwa gikunzwe kuribwa mu Burundi cane kubera gifise indema mubiri.

Umugabo yambaye impuzu zirimwo amabara yera, akaba ari m'umurima wiwe w'amatomati, ubona yuko amaze kwera neza ukaba uteyemwo ibiti kugira amashami adugireko.

Igiti c'umwembe kiriko imyembe itanguye gukura ikiri mitoyi itaramera neza , iruhande yaho hakaba hariyo ivyatsi bisa neza kandi vyinshi bigikikuje.

Abantu benshi bari hagati yu murima w'amasurwe ubona yuko bazitiriye n'ibiti kugira izuba ry'inshi ritayikubita inyuma y'uwo murima hakaba hariyo ibiti vyinshi vy'ibitoke.

Abarimyi benshi bari ku musozi bari ko baratunganya imirima yabo bayica imigende kugira amazi aze aracamwo neza nibibonanewe ibiterwa vyabo bababateye.

Umurima w'ibiti vy'ibitoke vyinshi ubona ko karimwo ibitoke vyamaze kumera hageze yuko bavyamura, ibitoke ni infungurwa ikunzwe kuribwa cane mu Burundi.

Umugore yambaye impuzu zirimwo amabara yera, y'ubururu n'ayatukura ,akaba ari mu murima ariko arasoroma ibiraya vyiwe abishira mu mufuko nk'uwugiye kubigurisha.

Imifuko myinshi iteguye neza ubona yuko harimwo ibiraya indani bakaba bagiye kubigurisha ni imfungugwa iribwa cane gose mu gihugu c'uburundi.

Ibiraya vy'itama bitukura vyamaze kwimburwa akaba ariyo mpanvu bifise akavu ko hejuru niho bakibisoroma mu murima bakunze kubirya babiryanye n'umuceri canke ibiharage.

Umwana yicaye hejuru ku rugo ruzitiriye inka nyishi cane ubona ko aziragiye, Inka zikaba zifise amabara atandukanye inyuma hakaba hariyo abandi bana.

Ibitegwa vyinshi bitandukanye ubona ko bimanitse ahantu nko kw'isoko, bariko barabigurisha hakaba haremwo ibijumbu, amasereri, pwavulo, amakaroti.

Inanasi nyinshi zimaze kwera neza ziteretse kukibaho hasi nkuwugiye kuzigurisha, inanasi ni icamwa gikunzwe kuribwa cane kirasosa kiraryohera mu kanwa.

Umugabo ahagaze mubiti vyinshi ,yambaye impuzu yo hejuru ishaka gusa nk'iyera, n'agafukamunwa, akaba afashe ivoka rimaze kumera, akaba asa nk'uwugiye kuryamura.

Imyembe myishi cane yegeranirijwe hamwe ubona yuko bakiva kwamura mu giti ikaba igifise amabara y'icatsi ubona yuko itarasha neza.

Ivoka bahejeje gukata bateguye kumeza iruhande yaho hakaba hariho imbugita n'irengarenga ikaba aricamwa gikunzwe kuribwa cane gose .

Umugabo yambaye impuzu zirimwo ubururu n' umwera ikabutura y' ubururu akaba ari mu nzu y' ubudandaji iruhande y' amatomati, indimu, n' imicungwe.

Umufuko w'uzuyemwo imbuto z'amasaka zisa n'umuhondo, n'umutuku, n'ibinyampeke bikundwa gukoreshwa cane mugukora imfungurwa zitadukanye nk'ifu canke izindi nrya.

Igitoki bahejeje guca ku giti bateretse hasi kitarasha neza ngo kibe umuhwi iyo kibbaye umuhwi kiba gisa n'umuhondo barakirya uko nyene kimeze canke bakakirya cabaye umuhwi.

Abantu barenga icumi bari mu murima wabo bariko barawutunganya bawufukira utwatsi hejuru, bakaba bambaye impuzu zirimwo amabara atandukanye.

Abantu babiri bambaye impuzu zisa n'icunga bari mumurima w'imyembe irimwo ibiti vyinshi bariko barayamura ariko ikaba itaramera neza ngo ishe, ikaba igisa n'icatsi.

Igitegwa c'ikigori kiri hagati y'umurima gisa nkicahiye, bakaba bakunda kubikoramwo ifu y'ubugari n'inzoga. Kirakunda kumera muri afurika kubera hari izuba ryinshi cane.

Akazu gatoyi k'inkoko gafise imiryango ibiri, hakaba harimwo utuntu tune tw'umweru n'umutuku inkoko zinyweramwo amazi n'ivyokurya kakaba kari mu gipangu kinini.

Umurima munini cane wo amasaka ubona ko wamaze kwera cane amasaka nimfungura zivamwo ifuy'ubugari ifuy' ubuyi bw'abana eka bakanagikoreramwo n'inzoga.

Ububiko bunini burimwo imifuko myishi y'ifu y'ibigori ikaba isa nkiyigiye kugurishwa ,ifu y'ibigori ikaba ikorwamwo ubugari canke ubuyi.

Ibiharage bakiva gusoroma mu murima biri mu giseke giteretse ahantu ubona ko ari ku isoko bigiye kubigurisha bashizeko n'igiciro c'amafaranga ku gapapuro.

Ikaranga nyishi bataratonora n'izo bamaze gutonora ziteretse ku meza zikaba zikunzwe cane kuribwa kuko n'imfungurwa iryoshe.

Ibiharage biri ahantu hamwe, bikaba bifise ibara risa n'iry'umuhondo. Biboneka y'uko bagiye kubitera mu murima ngo bizomere.

Umurima munini cane w'ibigori bimaze kwuma hageze yuko babisarura ukaba ukikujwe n'umusozi uriko ibiti vyinshi bitandukanye..

Umurima munini cane urimwo amashurwe menshi yitwa ibihoke. Akaba avamwo amavuta, bikaba biboneka y'uko yamaze kwuma, arindiriye y'uko bayasoroma bakayakoramwo amavuta.

Ibigori vyinshi vyanikiwe ahantu kugira vyume ,hakaba hariyo umugabo ahagaze ,ariko arabitora abiha umugore hasi nawe avyakira ,avyegeranya kugira abibike.

Impene nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura, zikaba ziri mu kiraro cazo. Imbere yazo hakaba hahagaze umugabo ateruye impene imwe.

Umuganga w'ibitungwa, ariko arapompa umuti kunka iri mu kiraro uyu muti ukaba uyifasha kwica mu dukoko dubangamira inka inyuma y'umuganga akaba hari yo umurima.

Abanyagihugu beshi harimwo abagore n'abagabo barasa nk'abaje kugurisha ibitungwa ku isoko bahurira hamwe umwe akaba ateruye impene yiwe.

Umugabo umwe yambaye impuzu yo hejuru yirabura akaba ari mukiraro k'ingurube zirimwo nyinshi zifise amabara ayashaka kwera n'ayirabura.

Umworozi ari mu kiraro c'ingirube. Akaba yambaye impuzu zirabura n'igitambara cirabura hejuru. Inyuma y'iwe hakaba hariyo ikiraro c'ingurube, imeze nk'iyihagaze.

Umuntu yambaye igitenge kirimwo amabara ya kaki na yirabura gatoya, ari ruhande yutuzu twudu kwavu akaba afise agakwavu kamwe mu ntoke k'umweru agiye gushobora kukarya.

Inkoko zo mubwoko bw'inkanga zirabura hasi hejuru zikagira umutwe wera, ziri munzu yazo isa nkiyubakishijwe n'amabati nazonyene barazirya zikaryoha .

Inka iri mukiraro ifise amabara yera nay'irabura irikumwe n'umwungere wayo aba ariko arayikama amata, barayateka maze bakayanwa bakayaha n'abana batoyi.

Abaganga bibitungwa benshi bambaye impuzu z,akazi zera bakaba bari mukiraro c,inka umwe ariko asuzuma inka yambaye agapfukamunwa n,igitambara ku maboko .

Utwana tubiri tw’inyoni yitwa inuma ubona ko turi mu cari cazo , zikaba zikunda kuba ahantu hafi y’amazu menshi cane .

Igikoko bakunze kwita bimbwebwe rikunda kuboneka canecane muri afrika y'epfo 'y'ubuseruko ikaba ihagaze ahantu ubona ko hario ivyatsi.

Inyoni yitwa inkware ikunze kuba ahantu bariko bararima canke mu vyatsi iba munsi yubutaka kuko niho ironderera udukoko irya nkimbeba.

Inyoni ntoyi iri mubwoko bita kagoma ubona ko ihagaze kugiti, itegereje kuraba ico ufungura ngo ije kugihiga.

Ubwoko bw’igikoko citwa Inkende kiri mu giti ubona ko Kiri mw’ishamba irimwo ibiti vyinshi , iyo nkende ikaba ifise umwana wayo munda mu ntoke.